Nyɔnua eke, nyɔnu ale ekee kpɔ dzidzɔ eye wòle wɔ ɖum sesẽ ɖe eye ŋutsua ɖeka le eŋu ƒom nɛ eye ame kewo tsɛ dzina ha tsɛ le fi mi

Kple ŋutsua aɖe wotɔ ɖe teƒe ɖe ye wolé wo nɔnɔewo be asi, do wobe asi ɖe dzii eye ŋutsu woame ene le wobe tame eye nu yibɔ le tso wome.

Teƒe tse eye sukuviwo la bagi ɖe megbe le selfi ɖem eye ŋutsu ɖe le moto dzi le pitsa tsom. Eye ɖeka bɔbɔ le nyɔnu ɖe dzi fa nɛ eye nyɔnua le anyi nɔ nyi ɖe nɔ nyi ɖe anyigba le avi le ɖevi vi nyɔnu ɖe asi eye enu kɔ ɖe anyiogba. Afɔkpa tsɛ le anyigba.

Ame ɖewɔe tɔ ɖe teƒe le eye nyɔnuviwo le wɔ, wole wɔ ɖum eye nyɔnuviwo do awu, yibɔ bla avɔ ɖe wo ali dzi, eye ŋutsu do avɔ kple trɔza.

Nyɔnuvi ame eve eke bɔbɔnɔ zikpui dzi le aƒe me, eye egbɔ yibɔ kple koklo yibɔ kple egbɔ ɖeka le tse le fi mi eye ɖeka lé fufu to to kple tatsi le wo dome eye nyɔnua ɖeka lé tatsia le agbelia tom.

Teƒe le ke woabe ƒomea le, ŋutsu ɖeka kple nyɔnu ɖeka ɖeiwoame etɔ̃ le wo dome, ŋutsu woame nyɔnuvi ɖe eƐ ŋu..nyɔnuvi woame eve ŋutsuvi ɖeka eye womlɔ anyi ɖe aba dzi, woklẽ nu le nu kom.

Teƒe lee ke eye ati kple egbemumuwo le fi mi eye eŋu ɖe le fi mi Yevuwo le eme. Eye ɖek, ŋutsua, ŋutsu yibɔ aɖe tsɛ nɔa le eŋ eŋua ƒe ŋkume. Eye ɖeka le mlɔ anyi le anyigba le fi mi.

Xɔme ɖee ke, xɔme ƒuƒlu le eme suɖui tse le kpokpo dzi ekplɔ le…ekplɔ le xɔme ƒe dome eye nutata tse le fi mi.

Teƒe ke dzé abe nɖuɖu eye le ŋegba yibɔ ɖe me, abladziɖiɖi kple koŋtomle, flɔyi. Eye elãfifli le eme, wòlé tsɛ le eme, amidzẽ tsɛ le edzi, ɛm koklozi tsɛ le edzi, peya tsɛ le edzi.

Ameke nɔ anyi amewo ke nɔ anyi nɔ egɔme eye wole ŋdidi nuɖuɖu ɖu eye abolo le le agbagbdza ʋi me eye etsi le ebe eye ɖevivi le nuɖuɖu dom na etɔ eye etɔ kpɔ dzidzɔ ke eŋu le ɖuu.

Ɖevi lewoe ke le etɔnu le etsi kum, ɖeka le siliva baketi ɖe asi eye ɖeka lé baketi eye nyɔnuvi ɖeka tse be ɖe wo dome, eke woame etɛ̃ susua ŋutsu wo nyo.

Nyɔnu ɖe nɔ anyi kpukpu dzi ye wòdo dzo kɔ emm.. silva li dzi ye wòle etɔ tɔm, bakɛt le fimi, enuɔ kiɛ wòtɔa, ɖe le agba gbadzɛ me le bakɛt dzi.

Detugbivi nyɔnuvi bublɔ anyi le kpukpo dzile dɔme eye wòle as item le eƒe laptopi dzi eye ah laptopie le ekplɔ̃ ʋe dzi eye aha ale le edzi.

Teƒe ɖe kee amewo tɔ ɖe fi mi. wole woƒe bagi ɖe asi. Ame tsitsiwo le fi mi. Ɖekakpui kple ɖetugbiviwo tse le fi mi. Ɖeviwo ytse le fi mi eye wole mɔ zɔ ɖe tse wogbɔna wo ƒe aƒe me.

nyɔnu ameve le gota ɖeka bublu nanyi ɖe kpukpu dzi ye ɖeka tsatse le fimi eye nuɖanuwo le dzo dzi eye ɖe tsɛ la nyigbã ami la nyigbã

Teƒe kɛ dze abe asime ene. Wole akutu dzram, le tadi dzram, le fetri dzram, le sabala dzram kple tomatosi kple nu vovovowo. Ŋutsu ɖeka ɖe bɔbɔ ɖe akutua ŋu le akutua ɖeka le asi me.

Teƒe kee dze abe kuteƒe eye amewo do awu yibɔ. Amewo tse do kuku ɖewo ka dzi eye amea ɖaka tse le anyi anyigba dzi anyigba eye ame aɖewo bɔbɔnɔ anyi ɖe kpukpoe dzi. Ame aɖewo tsitre ɖe anyi eye amewo le dzi fam ne ame ŋutsu aɖe bɔbɔnɔ anyi le dzi fam na ame kee bɔbɔnɔ anyi ɖe kpukpoa dzi. Ɖewo le avi fam, ɖewo le ɖukli ɖum.

Etakoƒexɔme eyi ɛkɛ eye ŋutsu wo ame eve le fi mi eye ɖeka bɔbɔ nɔ anyi le kpukpu dzi eye wole takoo nɛ eye nutatawo tsɛ le xɔme. Ahuhɔ̃e tsɛ le xɔa me eye wotsɔ enu ʋi tsɔ bu ŋutsua ƒe kɔnu nɛ.

Amewo tsitre ɖe anyi eye ame aɖewo tsɛ bubu le anyi eye nyɔla la ɖeka la, ebla taku eye wotsɔ nu kɔ bu eƒe ŋɔtinu kple enu eye wole asi klɔm. Ŋutsu ɖeka lé adzalẽ le asi wetrɔ kɔ ɖe eƒe asi dzi.

Ƒome aɖewoe le gble me le gb.., ee.., nu ŋlɔm, eke wokpɔ dzidzɔ klẽ nu. Ɖewo tɔ ɖe fi mi tse, eye egbewo.., atiwo ƒoxlawo, wole…..,

Teɔe ale kee, nuɖuɖu vovovowo le, aɖiba le fii, akɔɖu le fii, mangoa le fii eye akutu tsɛ le fii eye wo sugbɔ tatata.

Nyɔnu ke kɔ kusi ɖe eta eye wo nɔ anyi ɖe gasɔ dzi le ekum. Ɖevi le nɔ ŋgɔ ne le gasɔ dzi eye ɖeka tse le megbe ne le gasɔ dzi eye asiwo tse, nakewo tse le bysikle

Ame ɖewo bɔbɔ nɔ anyi ɖe xɔ me eye wòdze abe sɔlime wɔa wole, wole dze ɖom le nu kom.

Ma lɛ ŋke ebublɔ anyi lɛ kpukpo dzi eye avɔwo le megbe nɛ avɔ vovovowokple kente vovovowo eye wòkpɔ dzidzɔ le nu kom eye wòlé fonu le asi.

Tɔwoe ke bɔbɔ le gbe dom ɖa. Wo bɔbɔ le tsitsiɛ dzi. Eye wodo awu lɛbɔɔ eye ɖewo le akpa lɛ dzi eye ɖewo tsɛ le anyigba kpa lɛ dzi. Eye woƒetee wo bɔbɔ do awu vovowo le.

Ŋutsu tsitsi xoxo ɖe ɖo kuku ɖe ta eye wodo awu ʋie, do trɔza eye wonɔ anyi ɖe sɔ dzi eye ekpe ʋie le eƒe megbe eye egbe tse le exa eye wole atsi ɖe asi.

Ame aɖewo tɔ ɖe xɔme, ŋutsuvi wo, ŋutsu wonyo ya wodo awu ʋi bla avɔ ʋie. Ŋutsu ɖeka do awu ŋlaya.

Edzo bi ɖe afi ɖe eye amewo le sisi. Amewo do awu yibɔ ɖewo tse wokɔ kuku ɖe ta. Wotsɔ nu ɖe wokɔ dzi eye wole sisim. Ɖewo tse tɔ ɖe efimi le enɔa kum.

Ɖetugbe nyɔnuviwo ke bɔbɔ eke wobla kente ɖe wo akɔta kɔ kple wa li dzi eye wotsɔ dzonu kɔ tsɔ wota wa si wo kɔ kple wa fɔ eye woklẽ le nu kom lé etre la asi.

Teƒe ɖe kɛ dze abe asime ene eye ŋutsuvi ɖe le foni ɖe asi kpɔ dzidzɔ le le eye wole tomatosi dzram le fi ma, ete, sabola, enu vovovowo le afi mi.

Nyɔnuvi ame eve eye wotsia tsitre ɖe fi eye ɖeka le nu siam eye wo le dze ɖom. Ɖeka de, wokɔ wo ƒe asi kɔ de woƒe ali dzi eye koklo tse le fimi eye egbe mumuwo tse le fimi

Teƒe ke dze abe nu dzraƒe, wole nu vovovowo dzra le fi mi, tomatos, tomatos xe le nugo me dzram, milk tse le nugo me dzram, wole adzalae dzram nu vovovo tse le fi mi.

Nyɔnu lee ke nɔa nyi lee emlɛkpui gbɔ eye wòle nu tɔm le edzo dzi eye nyɔnua bubu ame eve enɔa nyi lee blɔki dzi le aƒea aƒeame eye ɖeka tsɔ ɖevi le eƒe atadzi eye ɖevi ame eve tɔ le fi mi le enua kpɔ ɖo ɖa.

Teƒe kee dze abe asime nene, amewo le fi mi, amewo le zɔzɔm, ɖevi le fi mi, nudzralawo tsɛ nɔ anyi ɖe fi mi, eye wole elã dzram, tomatos dzram, sabala ƒe nu vovovowo dzram.

Ekplɔ̃ ga aɖe ke. Laptɔp ame eve le dzi. Kɔp ame ve tsɛ le dzi. Agbalẽ tsɛ le dzi. Nutata ƒve ati tsɛ le dzi. Asi ɖe le fi mi le…

Teƒe ke dzé abe lɔrimɔ yee, ɖevi nyɔnuvi woame ve le fi mi eye ɖeka le du ƒum. Yee ke ɖeka nɔ anyi lɛ fafa ƒe zikpi dzi ye wokpɔ dzidzɔ le nu kom le zɔzɔm.

Teƒea dze abe ekuteƒe ene. Amewo zɔ gbɔ ɖe fi mi eye ame aɖewo dro amekukugbaɖake le fi mi. Amekuku ƒe aɖaka le ʋie kple yibɔ. Dziƒoxɔ ɖe le fi mi.

Teƒe ya dze abe aƒeme ene eye ŋutsu ɖe kple srɔ̃ nɔ anyi le …le fi ma, ye nyɔnua nɔ anyi le eŋuɔ dzi…

Teƒe ya dze abe asime ene. Wole abladzo gbogbo kple abladzo ɖiɖi dzram. Agbeli dzram, atɔtɔ dzram, akutu dzram, tomatosi sɔŋ, sabula dzram. Enu vovo enu geɖ….

Teƒe. Kɔdzie ke. Nyɔnu tsitsi ɖewo kple ɖeviwo bublɔ anyi ɖe bentsi dzi eye wova, wobe ŋku ɖeka makpɔ nu eye wokɔ enu kɔ bu ŋkua dzi na wo.

Teƒe ke dze abe hɔspitel ene eye nɔsi ɖeka le abi dom na babɛvi bebɛvi fɛ eye nɔe nyɔnua nɔ anyi le bebɛvi fɛ ɖe eƒe asi me ye nyɔnu ɖe tse tɔ ɖe fi mi do siketi yibɔ.

Ɖevi wo ame eve bɔbɔ la nyi le kpukpu ɖevia ame eve eke le fi. Ɖeka bɔbɔ la nyi kpukpu dzi. Ɖeka bɔbɔ la nyi la anyigba ye eke nɔ anyi ɖe kpukpu dzi le ɖa ƒom ne evelia.

Nyɔnuviwo le teƒe ɖe eye abladzo ti kple ati mumuwo le fimi eye wole etsi pɔmp be woa ku tsi eye gagba gã aɖe woame etɔ wole fimi eye bɔkiti tse le etia gɔme eye nyɔnua ɖeka, eɖtugbuivi nyɔnu ɖeka dro agba kusi ɖe ta.

Teƒe le ke ame le ƒe asi ɖo le fimi eye wòlé kapu le asi eye agbaʋi gbadza le kplɔ dzi eye nane le eme na si be kaki ene eye ɖeka tse nan eke mele eme o.

tɛƒɛ lɛ kɛ ati mumuwo ƒoxlē eye eʋu vovovowo lɛ eʋu yibɔ eʋu dzɛ̃ kple eʋu yɛ lɛ fimi eye wó pɛtɛ sɔgbɔ lɛ fimi

Ɖeviwo ke le mɔdzi le du ƒum eye wole dzidzɔ kpɔm eye wodo awu ƒoɖi le wo ŋu eye egbe mumu le fi mi eye aƒewe tse le fi mi.

Nyɔnu eke nɔa nyi ɖe dzodoƒa do mekpli li gaze gã le dzo dzi le bɛnk.. akple ɖam eye ɖeviwo ŋutsuviwo tɔ le vi mi, ɖeka ɖe asi kotoku me le nu kpɔm ya ɖeka tsa tsitsre ɖe fi ma tsɛ le nu kpɔm.

Teƒea dze abe kɔdzi ene, womlɔ kɔdzi ƒe aba dzi amewo tse wova wo sra ƒe. Wo, wotsɔ etsi da ɖe ame ɖewoe dzi eye ɖewoe tse bubunɔ.........

Teƒe ya dze abe asime ene eye mama ɖeka nɔ anyi ɖe kpukpo dzi eye nuɖuɖu wole agba kusi vovovowo me eye mango le eme, abladzo le eme, akɔɖu tse le eme, atɔtɔ tse le eme eye wole eme.

Ame le woe kee bublɔ nyi le mɔto eye wolé ɖeviwo laa sii eye ɖewo le nu ɖuum. Ɖewo medo awu o, wole amaama. Eye ame le nɔ anyi le kekedzi le kukum eye ame le tsɛ le mɔto, mɔtsom eye eŋu bubu aɖewo tsɛ.

Teƒe ɖe kee amewo le ŋu ƒom eye ŋutsu aɖewoe kple nyɔnu aɖewoe le agbadza ɖum le wobe megbe trɔm ale gbegbe be wonya kpɔ nyui ɖe eye amewo tse bubu anyi ɖe fi mi le wo kpɔm.

Tƒe aɖee kee. Amewo tɔ ɖe fi mi eye aƒea wɔ basa awuwo le anyigba. Nu geɖe le anyigba eye ati tse le anyigba. Ame aɖewo tse bɔbɔ ɖe abyi ele eke kum.

Ŋutsua ɖewo le fii wodo ɖewo do awu dzɛ do kuku dzɛ ɖeka do awu yibɔ, do awu dzɛ le eɖome ye wokɔ atike ɖewo sa wobe kɔ, kɔ dzonu ɖewo sa wo kɔ kple woƒe asiwo

Nyɔnuviwo boblɔ anyi eye eŋu ɖe wo wobe megbe eye biŋs ɖe wɔe le keklẽ le agbaku siwo me eye wole biŋsɛ ɖe klẽm le aa agbagbadza la me

Nyɔnuviwo wɔme etɔ̃ ele fi ele fia eye ɖeka le nu kplɔm, ɖeka tsɛ le agba klɔm, ɖeka tsɛ le agba kpalam eye ɖeka bla avɔ ɖe alidzi eye wɔme eve do avɔwu wotsɔ nu kɔ bu wo ta dzi.

Teƒe ya dze abe asime ene eye amewo sɔ gbɔ le fi mi. exɔwo tse le fi mi. dziƒoxɔwo. Eŋu tse le fi mi. amewo le yiyim le gbɔgbɔ eye wole nu dzram le fi mi tse.

Teƒe ɖee kee, ŋutsu yibɔɔ kple yevu, yevu ŋutsu ɖeka le nu ɖuum. Eye ŋutsu yibɔla le fufu miim kpl elã eyee ŋutsu, yevu ŋutsuɔ le emutuo kple detsi ɖum eye.

Teƒe ye ke dze abe nyɔnu ɖe kple ŋutsu ɖe eye ɖevi le le wo dome lé toi lea asi eye blonyati tsɛ le fi mi eye ŋutsua bɔbɔ nɔ anyi ɖe sofa la dzi ya nyɔnua bɔbɔ nɔ anyi ɖe anyigba.

Teƒe ya dze abe lɔ̃rimɔ kee, eye amewo sɔgbɔ tataŋ, eye wole emɔ me tsom, eye ɖewo do awu ye, ye ɖewo do awu yibɔ, wodo awu vovovowo amewo lé han bag ɖe asi, amewo tsɛ melé naneke ɖe asi o, yea exwo le wo domee.

Teƒe aɖe ke ye tsi dza eye amewo le zɔzɔ̃m le tsia me eye ŋutsu aɖe do bɔkiti ɖe eƒe ta dzi eye ŋutsu ke le eƒe megbe tsɛ do agba eke si ke koklozi le eme ɖe eta dzi eye ŋutsu aɖe lé kabɛgi ɖe asi.

Atikedzraƒe. Ŋutsu aɖe va atike ƒleƒe le atikedzraƒe. edo awu ʋi eye wodo trɔsa yibɔ. Atikedralawo te wodo awu ʋi hafi atike yiwo ke le stɔ a me.

Xɔ aɖe me ekie, seƒoƒo ze tsɛ le fi mi, eye sofa la tsɛ le fi mi, eye seƒoƒo tsɛ le seƒoƒo zea me, eye suɖui tsɛ le zikpuie me, ekplɔ tsɛ le domedome, eye suɖui ame eve ɖewɔe tsɛ anyigba le fi mi.

Ŋutsu aɖewo le fi mi eye ɖeka tsi atsitre le fi mi eye aem..ame eve tsi atsitre bubu dzi eye woƒe bag le anyigba eye wole nu tam le exɔ ŋu.

Exɔme ɖe ke. Ŋutsuvi kple nyɔnuvi le exɔ me. Wo bubɔ nɔ anyi ɖe xɔme zikpui dzi eye ŋutsua ƒe afɔ ɖeka, wokɔ eƒe afɔ da ɖe nyɔnuvia dzi. Nyɔnuvia ƒe afɔ eve tse nye........

Teƒeya tse eya kal ɖeka va ƒu ka bubu le bubua le eye ka la kaka wɔ basa eye amewo tsiatre ɖe fi mi le eŋua la kpɔm eye amewo ame le woe tse le dze ɖom.

Ɖetugbevi nyɔnuvi aɖe le gasɔ kum eye wòtsɔ enu yibɔ kɔ bu ebe ta eye amewo tsɛ le megbe, ɖewo zŋ yina eye ɖewo gbɔna eye nane le gasɔ ƒe megbe.

Ama ɖewo le bɔlu ƒom. Wokɔ woƒe asi le bɔlɛ ƒom. Eya ame woame tɔ̃ le akpa ɖeka dzi eye ame woame ve le akpa bubu dzi. Egbemumuwo ƒo xlã wo.

Ɖevi woame eve bɔbɔnɔ anyi le eze zi eye nyɔnu lé etre la si eye wòle tsitrɔ le ɖeviewe dzi.

Kpukpuvie ke. Nyɔnuvi nɔ anyi ɖe tsɔ nɔvia suetɔ kɔ da ɖe afɔ dzi eye wole fefe ɖim eye nɔvia ɖeka tse gbɔgblu anyi ɖe eƒe megbe le kpukpua dzi eye wobu eƒe ta ɖe anyi le fefe ɖim.

Eŋue ke sugbɔ le fii. Ele ekee. Eɖewo tsɔ eɖewo tsɛ le yiyii eye amewo tso ame ɖewo nɔ anyi ɖe keke dzi. Eye amewo le zɔzɔɔ. Ame ɖewoe tsɛ le dze dom. Eye exɔwo tsɛ le fi mi. Nu geɖee

Teƒe ya dze abe tɔnu, wova lé lã ye dzadzraƒe. Elã vovovowo eye lã sugbɔ le agba bubuwo me eye nyɔnuviwo kple ŋutsuwo tsiatre ɖe fi mi.

Kɔdzi ɖe aɖee kee eye amewo mlɔ kɔdzi ƒe aba dzi eye wokɔ enu ʋi kɔtsɔ wo dzi eye nɔsi wɔme eve tɔ ɖe fi mi eye wo le dze ɖom eye ɖeka le agbale ŋum eye ɖeka kle enu le dzidzɔkpɔm le nu kom.

Nyɔnu dzetugbi aɖe le le dzodoƒe eye wole kap le asi kple gati le asi le nu ɖum eye eƒe fone le kplɔ̃ dzi eye nu vovovowo tsɛ le kplɔ̃ dzi eye woklẽ nu le nu kom.